Ame ɖewo ƒoƒu eye nyɔnua ɖewo woɖɔ kuku gã ɖe ta. Eɖewoe tse kpa vi ɖe etume. Eye eɖewo tse dro enu woe ɖe eta ya wo pɛtɛ wotɔ ɖe anyi.

Sikakuƒe, amewe le sika kum, etsi ƒoɖi le fi ma eye eba tsɛ le wɛ gbɔ, atiwɛ tsɛ le wɛ gbɔ ya amewɛ tsɛ le ekea kum tso anyigba kpli ekekunu.

Ŋutsu kple ɖeviɔ, ɖeviwɔe wole ekpɛ gbaa eye ɖevi ɖeka bɔblɔ anyi. Ya e, elɔ ekpe kɔtsyɔ ɖe eƒe akɔme le egbaa. Ya ame ɖe tsɛ lé ekpe gã aɖe ɖe asi kɔ le ena. Eye eƒe megbe tsɛ ame ɖe le ekpe gbaa le fi ma

Edɔwɔlawo le ƒuƒoƒe me le edɔ nu bum eye enufiala le wo ƒe ŋgɔ le nu fia woe. Enuƒomɔ tse le ekplɔ dzi eye woƒete wo le enufiala kpɔ.

Ŋutsu aɖe do awu ʋe eye wòdo dzonu ɖe kɔme. Nyɔnu aɖe hã do awu ʋe kɔ dzonu do ɖe kɔme. Eye ŋutsua lé atukpa amadede grini ɖe asi eye wòdze abe ele gbe dom ɖa ene. Ame aɖe lé nuƒomɔ nɛ wòkɔ le gbea dom ɖa.

ɖeviwo le agba klɔm agba vovovo klɔm wóle le rɔba gba yibɔ me ɖeviawo le woametɔ̃ eʋu ƒe taya hã le ɖeviawo ƒe megbe eye exɔ hã le wóƒe megbe

Nyɔnu aɖe, eta avɔ eye wòkɔ avɔ ma ke tɔawu na ɖevia woame eve, eƒle aiskrim na ɖevia woame evea, ɖevia ɖeka nɔ anyi ɖe gakpo aɖe dzi, ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe teƒe ma, edo awu dzee eye wòɖo kuku dzee.

Tugbedze aɖewo abe ame woame ene, am eve ta avɔwu, do avɔwu, ye wokɔ gagbɛ aɖe ɖe asi, ɖeka kɔ asi de gagbɛa me, ɖeka kɔ asi de abe aleke wòle nane le dzi dzɔm nɛ ene, eyike kɔ asi de enua, edo nu yibɔ ɖe ta.

Ɖevi ŋutsuvi wɔ me etɔ wokɔ tsikunu. Ɖeka kɔ gakpo tɔ ɖeka eye eve susɔewo kɔ ɖɔba tɔ eye wole tsi ku mu le etɔa me. Wonyrɔm woƒe afɔwo ɖe tɔa me hafi le tsia kum.

Ŋutsu aɖe le gasɔ dzi, eye wo lɔ nuwo fuū ɖe gasɔa dzi, seƒoƒo le gasɔa ƒe ŋukume, aɖaka go woe wo lɔ ɖe gasɔa dzi, eʋu le megbe ne, eye.

Ame aɖewo. Ɖevi. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo wova afi yike afi yike etsitsetse va tsɔna ɖo eye wotɔ ɖew afi ma eye woɖe foto ɖem. Eɖewo kɔ asi yi dzi. Eɖewo le woƒe klo, eɖewo do awu yibɔ, eɖewo do awu ʋi. Ŋutsuawo medoa wu ɖe dzime o.

ŋutsu aɖe tɔ ɖe mɔto ƒe akpa ɖe lɔri mɔ yike le ŋutsua megbea eʋuwo va le yiyim eye taxi aɖe le ŋutsua megbe eʋu private carwo hõ woli xɔ kɔkɔ aɖewo le ŋutsua megbe eye wodó flawɛs ɖe mɔa dzi

Nyɔnu aɖe tsi tre ɖe ƒuta lé akpawo ɖe asi. Dzi dzɔe ŋutɔ, eta avɔ le ali eye wobla taku. Kanu le aƒua dzi eye nyɔnua le zɔzɔm le dzidzɔ me.

Nutata alo ekpe meme aɖewo le afi ya, eye Kwemi Nkrumah ƒe ekpe meme hã le teƒea, nutatawo le abe wole ekpẽ kum ene.

Amewo le ayameŋudzeƒe. Eye wokɔ woƒe bagiwo kpla ɖe megbe zɔ yina ɖe ayameŋua me. Eɖewo do koti si ke woyɔna be awudziwu. Eyi ke wozɔ yina ayameŋua me. Ayameŋua lolo ŋutɔ.

Ŋutsu aɖewo yi ke anɔ abe xexlẽme enyi wonɔ anyi le atimeŋu ƒom. Wokɔ agblɔ kɔle ŋua ƒom. Ŋutsua ɖeka lé aɖoŋɖoŋ ɖe asi Eye kpɔtɔeawo wolé eŋu, atimeŋu woame ɛɛ ɛɛ ene ƒom

Afɔkuteƒe yi ke amewo ŋutsuwo lia eŋu yiwo ke le afɔkua me be yewoakpe ɖe ame yikewo xɔ abi alo ame yiwo ke nane wɔ wo ne woaɖe wo, ŋutsu aɖewo tɔ ɖe axa dzi le nya aɖewo gblɔm, ati kɔkɔ aɖewo le afi ma.

Ɖeviwo wɔ ati ŋu eye wole ekum ɖevia ɖeka ɖeviwoame eve nɔ anyi ɖe eŋua me, eye woame etɔ̃ bubu le eŋua tutum, ɖeka bubu hã tɔ ɖe afi ɖe eye wole wo kpɔm dũu.

Afi ya nye asime eye nudzrala vovovowo le teƒe ya, ŋutsu aɖe tɔ ɖe elãtɔ ɖe gbɔ be yeaƒle lã, ame yike gbɔ, wòbe yeaƒle elã lea edo awu dzee eye wòtsɔ kuku tsyɔ ta, ame geɖewo hã wole asia me.

Ŋutsu woame etɔ le sika klɔm. Wo le agbadze woame eve ɖe asi ɖeka ɖɔe kuku. Atiwo tse le fi ma. Abladzo ti tse le fi maa. Etsi ƒoɖi tse le fi ma ya wo le agbadzeɛ me kpɔm

Amewo le sika ku eye ŋutsu ŋutsuvi ɖe woe tsie ɖiɔ kuku. ŋutsu ɖe tsie do awu hee tɔ ɖe afi ma le wo kpɔ. Eɖewoe tse le agbadze woe ɖe ɖa si ya eɖewoe tse le eke kuu.

Exɔ kɔkɔwo le afi ya eŋuwo hã wo paki ɖe xɔ kɔkɔa te, atiwo ati kɔkɔwo kple ati kpuiwo, anyigbaxɔwo hã li lɔɖimɔwo hã to xɔ kɔkɔa megbe.

Eke nye akple kple fetridetsi, akoto le detsie me, eye akpa tsɛ le me, wele tsɛ le detsie me eye wowó atadi kɔ ƒo ɖe detsie ƒe ŋku dzi, dzomi tsɛ le detsie ƒe ŋku dzi.

Ame aɖe le nu dzra ƒe. Avɔ gbogbo zã le egbɔ. Kente ƒe avɔ woe tse le egbɔ. Amea bɔbɔ nɔ nu kom. Ele nuƒo mɔ tse asi.

Ŋutsua ɖewo kple nyɔnu aɖewo tɔ ɖe eʋu ɖe gbɔ le aƒea ɖe me, aƒea ƒe gliwo ewɔa be mede ama ne haɖe keo, eʋu ɖeka hã ga le ŋgɔgbe nawo, eye o le nya ɖe gblɔm na o nɔnɔewo.

Ɖevi nyɔnu wɔme ve aɖe yike dzra ɖo ɖe kete me. Wokɔ taku bla ali dzi, wodo dzonu ɖe kɔme bla bɔ, bla fɔ. Ŋutsu aɖe kɔ nukpɔmɔ le nuawo lm ɖe edzi. Ameha gã aɖe nɔ anyi ɖe woƒe megbe.

Ŋutsu kple nyɔnuwo le wɔ ɖum. Ŋutsua nɔ anyi ɖe anyigba eye nyɔnua le wɔ ɖum fia. Edzidzɔ ŋutsua ŋutɔ elabena nyɔnua da ata ŋutsua. Ŋutsua kɔ nane kɔ te fli ɖe ŋkume. Ete akaba ɖe ŋku me.

Ŋuƒolawo le ŋu ƒom. Wɔɖulawo le wɔ ɖum. Hadzilawo le ha dzim le ati aɖe te. Ati kɔkɔ aɖe tee wole eye wole wɔ ɖum. Nyɔnu aɖe yi ke le wɔ ɖumaa, edzo yi dzi ɖaa. Ke enukpɔlawo le ekpɔm.

Ɖevi aɖewo le agbadza ɖum eye amewo nɔ anyi ɖe wo megbe le agbadɔɖome le wo kpɔm, eyi ke wole agbadza ɖum, wodo dzonu ɖe kɔme, wokɔ amakɛwo si na ɖeviawo.

Nyɔnu aɖewo yi ke do awu yibɔ wokɔ ʋi kɔ bla dzi wolé tre ɖe asi eɖewo bla ta, eɖewo le do dzonu eye wotɔ le nu kpɔm.

Nyɔnu tsitsi nɔ anyi ɖe dzo gbɔ eye edze abe elee, etɔ koliko rɔba bakɛt woame eve le egbɔ. Enɔ anyi ɖe aƒemezikpui dzi, kusi le egbɔ, kolpɔt, krupɔt hã le egbɔ.

Ŋutsu aɖewo ta ŋutsuvɔ hedo dzo..ɖeka do dzonu heɖɔ kuku eɖewo ƒe avɔ le ʋee ɖewo tɔ le dzɛ, eɖewo tɔ nye amakpa mui eye wole kɔnu aɖe wɔm eye eɖe kɔ nane ɖe ta.

Tugbedzeviwo dzraɖo kple kentevɔwo, do dzonuwo ɖe kɔme, alɔnu kple afɔwo eye wolé tre gawo ɖe asi le dzidzɔ me. Woƒe dzradzraɖo fiã be wonye afrikaviwo.

Efi nye enudraƒe, ame aɖewe le atadi dzra, eye ame aɖewe tse le abladzoɖiɖi dzra, amewe le asieme, nyɔnuviwe nyɔnuwe ʋe wo lé woƒe view ɖe asi ɖewe tse kpa woƒe view ya ɖewe tse bublɔ agbadɔ gɔme.

Ame aɖewo nɔ anyi, ɖeviwo, nyɔnuwo, ŋutsuwo, tsitsiawo sɛ̃a eye wole nu ɖum. Nyɔnu ɖeka le nane kpɔm le dzime yike evia le fiam le eya me, eh kaɖi aɖewo le woƒe megbe

Eŋu aɖewo le yeƒe ya. Teƒea fiã abe eŋudzɔƒe ene. Kpɔ taksi wo ame ve kple ŋu bubuwo. Anyigbaxɔwo kple dziƒoxɔwo le afia. Amewo le yiyim le gbɔgbɔm.

Ablɔdzokɔ kple agbitsatadi, koklozi ɖe le edzi ya akpawo tsɛ le edzi. Dzomi tsɛ gale edzi ya wotu atadia le ŋegba me.

Ame ɖe le eƒe ŋdi nu ɖum, kpevigawo le kplɔ dzi, seƒoƒo le kplɔ dzi, agbalẽ kplɔ dzi eye glas ke ƒe eƒe ŋdi nuɔ ƒe wòaɖu tsɛ le me tsɛ le kplɔ dzi. Agbawo tsɛ le kplɔ dzi.

Ŋutsu ɖe tɔ ɖe ahadzraƒe, ahawe tsɛ le egbɔ, eɖɔ kuku ya edo gaŋkui, bag ke ƒe wòlé ɖe asi nye dzee, wo kpli afɔkpa tsɛ nye dzee.

Ame ɖewɔɛ le nu ɖu le kplɔ̃ dzi. Ɖevie kɔ nuɖuɖu kɔ le etɔ ƒe nume de. Agbɛ gbo gbogbo zã le kplɔ̃ dzi. Abolo tsɛ le kplɔ̃ dzi. Gatsiwɔɛ tsɛ le kplɔ̃ dzi. Ame bubuwɔɛ tsɛ le ekplɔ̃ ŋu le nu ɖum

Ɖevi ŋutsuviwo le paki dzi eye wole abo alo bɔlu ƒom, ɖeka lé bɔla le ƒoƒom eye velia hã ƒu du ɖo be yeaxɔ bɔlua aƒo, bubuwo le megbe le wo dzɔm be bɔlua nava yewogbɔ. Edze abe sukukpo dzi ene eye atiwo hã le afi ma.

Afi ya edze abe afɔku dzɔ, eŋu gã aɖe le axa dzi eye gakpo ge ɖe eŋu ɖe ƒe ŋkume, eŋu geɖewoe le afɔku ya me le afi ya.

Me aɖewo le wɔ ɖum. Wole wɔ ɖum abe, wodzra ɖo abe ade, adeŋu ɖum wolee ne. Wolé ati aɖewo ɖe asi abe aŋutrɔ ene hele wɔea ɖum. Ame aɖewo tɔ ɖe megbe na wo. Exɔ le afi ma, zikpi li, Ezewo li. Atiwo abe edeiwo ene hã li.

Nyɔnu le dzodoƒe eye wòle nu ɖam, edo dzo ɖe kɔ g..egaze ɖe dzi le nu ɖam, gatsitsi le agba aɖe ma, rɔba baketi aɖe le egbɔ, ne ekpɔ eƒe emegbea edzia aku aƒoƒu eƒe agbawo ɖe afi ma.

Nyɔnu ɖewo tso boƒo gbɔ va le yiyim, woɖo deti ɖe ɖome, ame ɖe kɔ nake ɖe ta, eye eŋu ɖewo le fi mi, ati ɖe dze le fi mi, wolé abe amakpa ɖe ta nene, ame ɖewo kɔ kusi ɖe ta.

Ame aɖe ɖu dzi le hoŋliŋli me eye amea le akpe dam na ame yake wokpe ɖe ŋu. ame aɛe le nuƒomɔ le asi le eƒe megbe. Eƒe… eh ..enuke ke wokɔ nɛ.

Ɖeviwo tɔ ɖe afi ya za. Edze abe wole gbe dom ɖa ene eye magoti aɖe tee ɖeviawo le. Ne ekpɔ ŋgɔ na wo ɖaa akpɔ be atiwo le xɔ aɖewo megbe le teƒe ma. Ɖeviawo su gbɔ fuu.

Ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo le kɔ ɖim le teƒe aɖe le ŋu gbagba aɖe gbɔ. Nyɔnuvia kɔ avɔ bla ta ke ŋutsuviawo le nane kpɔm le adzɔge eye wonya le kpɔkpɔ nawo eye wole nu kom